Oosikopa odha simana oshoka ohadhi gamene iikutu yetu kokukakekwa kontsi oshowoo oku lika komakoko, otuna omaludhi ogendji gOosikopa, dhimwe odhalongwa miitenda nadhimwe odhalongwa miipilangi.

Yanda okuta okutalelapo omapandja ngoka itaga monika goshili. omapandja ngano ohaga vulu okuyakako uukwatya wombaanga yoye nenge uuyelele wombaanga yoye. Konima yamona uuyelele woye ohaya yimo etayakamo iimaliwa yoye. Ombaanga yaNedbank osho tayi kunkilile.

FNB oteku lombwele shoka wuna okuninga mokwenye omanga inoozamo, FNB ano ombaanga yopashigwana otayi ti kutya shangitha iinima mbyoka wuna megumbo manga inoo zamo opo waakane uuna yayakwa po otovulu kufutwa wuyi galulilwe.

Ombaanga yoBank Windhoek okwali yina ethigathano moka aantu taya imbi uungalo to imbi okangalo eto sindana. Ngono eya tango oPDK ano sindana omayovi omilongo heyali nomutiyali oMs Gideon asindana omayovi omilongo ntano nomutitatu oCazzy asindana oodola omayovi omilongo ndatu.

Oondjato odho iinima yasimana oshoka odho hadhi tukwathelemo okuumbata iinima yetu katuyi kanithe uuna tuli moolefa nenge katuyi papate pomade. Oomeme oyo uunene yasimaneka oondjato dhopeke.

Momauliko giipindi ohamu kala uutala owundji naantu oyendji taya landitha iinima yomaludhi nomaludhi. Olundji uutala oto vulu oku wu a dha nande opuutano tawu landitha iinima yiifana noshipu opo wu i monene shoka wahala.

Otuna omahala ogendji gokwiinyanyudhila moshilongo shetu, nkoka hatuyi tuka yoge , tuka lye tse tukanwe. Shika ohashi eta ombili yokomwenyo olundji nolundji nohovulu okudhimbwa omaudhigu ngoka wuna monkalamwenyo.

Opuna omikalo odhindji dhoku landa noku landitha iimaliwa komalungula, paife osha ninga nee oshidhigu oshoka iita mbyoka yili ko Iran ongushu yoshimaliwa inayi londa we, nosha ninga oshidhigu kaantu mboka haya ningi oshinima shika shoku landitha nenge shoku landa.

Kositola yoNictus otaku landithwa omakopi gokufulukitha goolitela 1.7. Ngono ga li ge na N$ 719 nopaife oge li pooN$ 599.

Owahala okuyambula po uuniimuna woye? Lundulukila kombaanga yoFirst National Bank ano ombaanga yopashigwana paufupi FNB ota ye ku pe omukuli opo wu vule okuyambula po uuniimuna woye.

Ino kala nondunda yoku uhala tayi monika nayi konga aantu mboka haya opaleke oondunda yeku tulile mo oosikopa dha longwa miipilangi oonene, oto pula ndjoka to vulu oku futa na otaye yi kupe.

Iimaliwa yaNamibia sho ya lunduluka oondoola dha Namibia omilong ndatu odha ningi efo. Osimaliwa shika ondishihole oshoka oshina ongushu lela, nande oweshi yogele moshikutu itashi tuuka nenge shi yonuke.

Aakulupe oya ningilwa nawa molwashoka haayehe taya yi we momikweyo ya ka kwate openzela yawo. Ohaya yi kopoosa, opo ya ka pewe iimaliwa yawo. Shika otashi gamene aakulupe koombudhi osho wo okukwatela po iimaliwa yawo nawa.

Epaya lyomoshiya oshinima shasimana uunene kaalumentu. Kehe omulumentu okwa pumbwa oku kala ena epaya. Ookuku sho ya kala, uunona sho hawu valwa, oha ye wu landele omapaya, tawu koko wa zala epaya moshiya, wo tawu tekulilwa oku zala omapaya moombulukweya.

Nedbank okuna ethigathano okuteleka okapana . Ninga omusindani go2024. Ano talelapo epandja lyoNedbank wukuthe ombinga methigathano lyokuteleka okapana.

Nedbank ota ti ino ipyakidhila nuukule womuholike goye, wu dhimbwa thiluthilu, oshoka oto vulu okupewa nokutaamba ohole kombanda yominwe dhoye. Esiku lyohole, oshipu lela naNEdbank okwe shi ninga oshipu.

Ombaanga yopashigwana, ano FNB otayi vulu oku ku kwathelela mokukaleka po ongeshefa yoye. Dhenga nena ko 061 2998883.

Kehe oshilingo oshina iimaliwa yasho, ongushu yiimalawa oha yi lunduluka kehe moshilongo, America okuli ano ena ongushu yivule yiimaliwa yoshilongo shetu sha Namibia.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na omikalo dhili mbali ndhoka aanasikola haya vulu okulongitha . Omunasikola ota vulu okupatulula ombaanga mono ta kutha okakalata kaanasikola ye ota vulu wo okupewa omukuli gwaanasikola koFNB.

Owu na egumbo lyaana omatyofa? Dhenga nenanena mondoolopa yoye yopopepi omu na okukala mu na aantu mboka haya niingi omatyofa taya longitha iilongithomwa yomaludhi ga yooloka. Ino kala to kuutumba posamende. Endelela dhenga wu ningilwe omatyofa.

Kiilongo yimwe aantu ohaya vihitha iiyimati noshowo iikwamboga yawo peshina lyokuvihitha yoyene omanga tse otuna okutegelela omuntu ngono halongo pokashina mpono opo eye atuleko ye avihithe iinima yetu. Shika oshili hashi manapo ethimbo lyomulandi ethimbo limwe.

Oto vulu okumona oshipundi sholupe ndoka wahala shalongwa miiti, aantu mboka yasikola koosikola dhopaungomba oya dhewulilwa okulonga iipundi yomaludhi nomalupe ga yooloka ano miiti.

Mooskola omweeetwa iilonga noyo techical ano moshiwambo takutiwa yuutekinika. Aalongwa ohayuulike uunyakwa nuunongo wawo, mokweeta po iinima ngaashi iipundi, iitaafula, taya longitha iinima mbyoka yapewa mooskola. Iilonga, iinima mbino ohaye ilongitha nee nenge nditye ohayi yakwathele nee, nge tayeyi landitha kaanhu yopomudhingoloko. Nenge ta yeyi longitha poosikola dhoka,

Moostola omu na aaniilonga yomaukwatya ga yooloka. Yamwe aanambili, nayamwe ohaa yamukula aantu nayi. Oshili oshiwanawa okukala omulongi gomostola nenge tu tye omulandithi gomostola omunyanyukwi nowu na ombili, opo owala to vulu okulonga naalandi, nokuya pukulula nawa.

Omashina ngoka haga longitha moositola okudhenga iilandomwa oga ninga iilonga iipu oshoka omuntu ihakala we ta longo nuudhigu kutya ota gandja oshendja yiingapi nenge iilandomwa yomulandi oya kosha ingapi eshina ohali muyalulileko tali longo iilonga ayishe tali ningi iinima iipu.

Ngele to yi kositola wu ka lande iinima yoye, ino pumbwa okufaalela ondjato yoye momaalaka sho to kutha iilandomwa yoye. Otu na nale uutemba nenge uumbamba moka hatu tula iilandomwa yetu, sigo opeshina nenge ndi tye sigo opomweelo, opo wu yi tule nawa mondjato yoye, mondjila yoye yokuya kegumbo.

Landa okila yokutalaleka iikulya niiikunwa nombaanga yopashigwana. Okila yedhina Hisense yoolitra 508. Okila ndjino oyina oomwelo mbali. Okwali yina oondola dhaNamibia omayovi omulonngo nalimwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi paife oyili poondola dhaNamibia omayovi omulongo omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Uunkulungu owo oshinima sha simana. Ogo omagano ga za kuPamba naangoka tega longitha mondjila otage mu etele oshinima sha simana. Opu na aantu mboka haya ningi iitafula osho wo iipundi ta yeyi landitha yi imonene mo iisimpo yokwiikwatha mesiku mesiku.

Ombaanga ya venduka ano Bank Windhoek otayi ku longo nkene wu na okulongitha iimaliwa yoye, ano lundulukila kombaanga ya venduka nena opo wu kale ho dhiladhila manga ino longitha iimaliwa yoye. Kwata nawa iimaliwa yoye.

Standard Bank otaka kala ena epandja lyeeguluka moka taya ka popya esimano lyiishoshela kaantu haya nanwa noshowo omalunduluko gomisindalandu, noshowo eshuno monima lyoku futa iisimaninima kepangelo. Otashi ka kala ko momasiku omilongo mbali naga hamano gaFebluali omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Ngele owuna omupambele eli kokule nangoye kashishi we oshidhigu okumutumina oshimaliwa. Oto vulu oku katuma kombaanga nenge koositola nenge peshina lyokunana iimaliwa.

Iimaliwa yo koChina oyina omalwaala ga yooloka, yimwe iizizi, na yimwe iitiligane. Kuume kandje ngoka ali ha kala koChina okwa lombwelandje kutya iimaliwa yoko China oyina ongushu yili pevi, ngele oweyi yelekanitha naambyoka yetu yaNamibia.

Moositola dhiizalomwa omuna kehe shoka wa hala, ohoyi owala e to kongo kutya oho zala onomola yini to iyeleke. Owuna oku iyeleka manga inoya kegumbo opo ku lande onomola ya puka. Opo wu kuthe ano oshizalomwa shoka to gwana owuna oku iyeleka mo tango, manga wuli mositola.

Iimaliwa yaIndia oyi li mooRupi omanga yaNamibia oyi li moodola dhaNamibia. Iimaliwa yaIndia kayi na ongushu yi vule yaNamibia. Uuna we yi lundululile muyaNamibia otayi ningi iishona, omanga yaNamibia ngele owa yi koIndia e toyi lundululile mu yaIndia ondjundo oyi li pombanda.

Bank Windhoek okwali ena ethigathano mesiku lyohole. Moka Lovisa Lukas a sindana oondola eyovi limwe. Nangoye wo oto vulu wo okukutha ombinga momathogathano gafa ngika, opo wu sindane iimaliwa.

Mositola omuna oongaku dhoomeme dhomaludhi ga yooloka oshowo omalwaala. Oomeme ohaye kiilandela oongaku dhawo taafathanitha omalwaala niikutu mboka yena moosikopa dhawo. Ohadhi kala dhoopala tuu shili ngele wedhi faathanitha niikutu mboka wazala.

Landa olusheno nenge oshimaliwa shokongodhi okuza momasiku gatatu sigo omasiku omilongo mbali nagahetatu gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nagatano eto isindane limwe lyomomayovi omulongo oodola dhaNamibia toshi tuminwa kongodhi nombaanga yaBank Windhoek.

Owa nuka po? Ngoye owu na uunyakwa mokugandja oshikalimo shiinyangadhalwa ya yooloka? Kala wu li pomimvo 18 sigo 30, wu na aalanduli komapandja goTik Tok nosho wo Instagram, ye vulithe pomayovi omulongo nagatano. Nedbank Namibia ota kutha aagundjuka yatatu ya ye kegandjo lyomapapa lyaagundjuka (YouthX Award)moSouth Afrika shi na sha nokuyambula po aagundjuka.

Ombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek oyina omashina giimaliwa . Ohayi taamba iimaliwa mbyoka oyindji. Otovulu okutuma, otovulu okunana , tovulu okulundula onomola yoye yoshiholekwa ndjoka ho patulula nayo okambo. Oho vulu okunana iimaliwa mbyoka watuminwa kongodhi.

Ookahewa kandje mboka haya ilongele koIndia oye li ya panda, oshoka iimaliwa mbyoka haya tuminwa okuza kegumbo koNamibia ohayi ka kala oyindji koIndia. Ano iimaliwa yaNamibia oyi na ongushu yi vule iimaliwa yaIndia.

Miiti ohamu zi iinima oyindji. Ohamu zi oombapila ndhoka hatu longitha okushanga . Ohamu zi woo uutemba wokwiiyogela koonyala ,omatemba goku iyogela molutu noshowo oongoma dhokutula iikunwa.

Komikunda odhindji kaku nasha oositola, sho oshidhigu nduno kaantu mboka haya kala komikunda, oshoka oyena okulefa opo yaye ya ka konge shoka ya hala koositola dhokoondoolopa. Shika oshili oshidhigu unene kaantu mboka yeli komikunda dhili kokule noondoolopa.

Aantu okwali yakutha ombinga methigathano lyokuhinga uuthanguthangu, ethigathano ndino okwali lya kwashilipalekwa kombaanga ya Ndebank, oshinima shika oshili oshiwaanawa oshoka mokuhinga oombasikela ngeyi aantu otaya ningi omadhewo, nomadhewo oga simana oshoka otaga eta uundjolowele molutu lwomuntu.

Uuna aantu taye ya mombelewa yoye namu kale ngaa mu na oshipundi sho kukuutumba opo aantu mboka taye ya mo kaaya vulwe okukala ya thikama ye li momikweyo. Dhengela ano aantu mboka haya ningi iipundi opo wi imonene oshipundi shoye sho kolela.

Ombaanga yoNedbank oyina ethigathano lyanuulema. Aantu mboka yeli kuutemba otaya kutha ombinga methigathano moka taya ka hinga uutemba wawo yalandula opate, opo ngoka tekeya gwotango a sindane, talelapo epandja yoNedbank nena.

Iimaliwa yaCongo oyi na omalwaala ga yooloka. Yimwe iimbulawu, yimwe iizizi nayimwe iitiligane. Iimaliwa mbika yaCongo oyi na ongushu yi vulithe iimaliwa yetu yaNamibia.

Oshikandjo shokOliindili shombaanga yoNedbank shoka kwali tashi longululwa oshi li pokupatuluka. Otashi adhikwa mokandunda konomola omathele gahetatu nomilongo heyali nahamano, mepandaanda lyedhina Bismarck mOliindili ano MoNamibia.

Otuna oosikola dhopaungomba ano oVTC ndhoka haku longwa aantu oku eta po iinima ya yooloka ngaashi oku ninga oosikopa. Oosikopa ndhino ohadhi ningwa omuntu to hogolola kutya owahala oyina omiyelo ngapi, kutya oyithike peni, ye teku ningile osikopa eteku lombwele kutya oyina iingapi eto futu iimaliwa yaantu opo wu pewe osikopa yoye.

Ned Bank ote ku hiya wu ya landule koRundu Trade Fair ano keyuliko lyiipindi lyili koRundu momasiku omilongo mbali nagane gaKotomba sigo lyotango lyaNovemba momayovi gaali nomilongo mbali nantano hoka toka longwa nenge to ka mona uuyelele owundji shinasha nombanga yawo.

Uuna to longo oshimaliwa shoye owa pumbwa wu kale ho ke shi siikilila kombaanga, opo wu yande iinima yokuyakwa nenge okukanitha nenge to dhimbwa mpoka we yi tula. Opu na iihohela mbyoka hayi futwa kombaanga uuna to mbaanga nayo, ashike iishona lela nondi wete osha simana notashi gamene okukaleka po eliko lyoye.

Oostola dhomoWambo ihadhi kala dhu udha mokati komvula , ihe ngele Desemba eya uuyuni auhe omo hawu kala Wu udha moostola, aantu ohaya kala tayi longekidhile iituthi mbyoka yo kehulilo lyomvo noya kanyanyukwile pamwe naaholike yawo oshowo aanegumbo yawo.

Oombaanga odho oompungulilo dhiimaliwa ndhoka dha talika ko hadhi gamene iimaliwa. Yanda oku kaleka iimaliwa megumbo oshoka otayi vulu oku likapo kuuhwa, okuyakwa po nenge todhimbwa mpoka weyi tula. Ano osha simana oku fala iimaliwa kombaanga oko wuka pungule shaashi oyili megameno.

Aantu oyiitala kusha okugandja oko okutsilika. Ano ngele oho gandja iimaliwa kaantu nena shoka taayi komagumbo gawo nenge keshe mpoka taayi otayeku galikanene opo wuyambekwe keshe shimwe sheende nawa monkalamwenyo yoye. Owiitala tuu kusha okugandja okutsilika?

Aachina oye na mo oositola dhi na iinima yombiliha moNamibia. Otaya kwathele shili aantu mboka itaya vulu okulanda iikutu nenge oongaku dhondilo moositola oonkwawo ndhoka tu na moNamibia. Aachina nenge ndi tye oositola dhAachina odho owala dhi na iinima yi na ombiliha .

Oositola odhindji inadhi tungwa nomakuma, ihe odhindji odha tungwa nomasipili nuuna moositola mu udha oho vulu okutala oondando dhiinima mbyoka ya tsilikwa pomakende, ngoye ito mana po ethimbo nokuya meni wu ka pule. Shika oshipu kaantu mboka ya hala okulanda nenge okumona kutya oshinima oshi li pondando yini.

Onete yoomwe oshinima shasimana noonkondo oshoka ohashi tu ganene kaatulike koomwe, ino pumbwa okulika koomwe oshoka ohadhi eta omalaria, malaria nguno oha vulu wo okufala omuntu keso ano igamena landa onete yoomwe.

Uuna tolongo niimaliwa oshiwanawa wukale weyi mangela muupandi ano weyi yalula pomwaalu guthike pamwe, tomanga oka pandi kotango, tomanga oka kwawo nosho tuu. Shino ota shiyanda oku kanitha iimaliwa nenge oku dhimbwa kutya owuna iimaliwa ingapi.

Ongulumambo oshini sha simana noonkondo, oshoka oko haku yiwa aantu ya ka leshe uumbo wayooloka. Ohaku vulu okuleshelwa, oshoka okwa mwena nawa ko kakuna omapiyaganeko ogendji.

Oshimaliwa oshinima shasimana monkalamwenyo. Ngele kuna oshimaliwa, ito vulu oku ya pomahala gayooloka nenge okulya shika wahala nenge oku zala shoka wahala, noshowo oku ifutila osikola. Iimaliwa oye tukwathela momikalo odhindji dhayooloka monkalamwenyo.

Kehe omvula ombaanga yopashigwana ano o First Namibia Bank paufupi oFNB ohayi gandja iikulya, oothewa dhokuyoga noshowo oombaapila dhokuundjugo naayihe yokwiikwatha kaantu mboka kaayena iilonga.

Selma Petrus okwa kutha ethigathano no mbaanga yo First National Bank ano ombaaga yopashigwana FNB. Okwa vene ongodhi ano ndjoka yedhina iPhone 16 pro ethigathano nduno olyahula momasiku shogali 19 August 2025.

Ngele wuna oshituthi shontumba ohashika kala oshidhigu okuhogolola kutya owahala okuzala shike unene tuu ngele oshangambekwa kutya nena otamuzala olwaala luni nenge nenge otakuzalwa owala oombulukweya nenge oohema. Ashike ngele owayi moositola aaniilonga yo moositola ohaya kwathele aantu nondjungu nonohole yeku lombwele kutya otokutha shini noshini tashi ku opala.

Ombaanga yopashigwana ano First National Bank oya tulapo N$5000 moka tovulu okusindana N$1000 uuna toyamukulu nenge togandja etamukulo kepulo.

Ombaanga yopashigwana ano FNB ota yi pula kutya, oto vulu oku enda aakengeleledhi moondunge? Ano oto vulu okugandja opina yoye komuntu mongodhi kuumushi? FNB ota vulu ngaa oku kudhengela eku pule o pin? Aawo kotokela oombudhi.

Simaneka okumanga iimaliwa, opo wu yande oku yi kanitha, oku pukitha omwaalu ngoka wa yalula nale, nenge ngaa andola oku pepwapo kombepo yo yi kane. Oto vulu okuka konga uukenya mboka koombaanga kehe ohawu gandjwa oshali.

Ombaanga yopashinanena yoFNB otayi landitha ombiga ndjoka yopashinanena. Ombiga ndjoka ho tulamo wala iikulya e to temako tayi zimo nale yapya. Ombiga oyoolitela heyali, oyali tayi kotha N$2299 nopaife ondando oya kuluka yi li poN$ 1899.00.

Ombaanga yoStandard Bank otayi vulu oku ku kwathela mushoka wu na okuninga uuna wa kengelelwa kaakengeleledhi nenge kookalyamupombo. Kala ano wu li uupathi, ikaleka kokule nookalyamupombo.

Ngele to zi mo moshilongo shoye to yi koshilongo shilwe owu na okulundululila iimaliwa yoshilongo sheni miimaliwa yoshilongo hoka to yi, oshiholelwa ngele oto yi koAngola oodola dhaNamibia oto dhi lundululile mookwanza.

Moombaanga odhindji aantu ihaa thikama wee momikweyo ohaya kuutumba kiipundi sigo athiki pomuntu ngoka temu kwathele, ompanga moombaanga dhimwe aakuluntu nenge nditye aakulupe oyo owala haakala kiipundi ompanga aagundjuka ya kala yathikama momikweyo.

Ngele totumikidha iimaliwa, yalulamo tango omanga omuntu ngoka eli eyi kupa inaa za po pungoye. Shika okuyanda uudhigu mbwiya wokukakala tolundilwa kutya pamwe iimaliwa oweyi lyapo nenge oweyi longitha po. Ohashi kwathele wo opo pukale puna einekelo pokati keni nomuntu ngoka eyi kupa.

Oodola dha America odhina ongushu onene yi vulithe pudhetu dha Namibia. Uuna wa futwa moodola dha America ongoye wuna oshimaliwa shakola unene mondjato yoye. Oshimaliwa shetu sha Namibia itashi ita shi keya nande miimaliwa ya America.

Ngele owuna iimaliwa ikukutu wuwete Wafa itoyi longitha oto vulu okuyi fala koositola yo tayekupe iimaliwa yomafo, nenge wo otovulu okuyi fala koombanga ngweye topewa iimaliwa yomafo.

Uuna to landa iinima koIndia oto landa kombiliha lela oshoka ongushu yoshimaliwa shaIndia oyili pevi mokutala kushetu shaNamibia, ashike opo yi ze ko yiye moNamibia ondi itayela kutya owuna okufuta ondilo, oshoka oyina owala okuza ko nondhila sho oshinano oshile.

Pethimbo lyocovid 19 aantu okwali haya zala uumaska komilungu nokomayulu, opo yiisikile yiigamene komukithi. Aantu yamwe okwali ha yayi koositola yakalande iikulya ye yo oyi igamena.

Uuna wu wete onzapo yoye ndjoka wa pewa kosikola nenge wa mono kosikola itaayi ku etele sha, dhiladhila opo wu landithe sha ngweye wu mone mo iimaliwa yoku ikwatha, nenge oku ka konga onzapo yimwe ndjoka tayi ku etele iilonga mbyoka wi ilongela.

Oositola dhoka hadhinteleke iikulya, odhe shi ninga oshipu paife oshoka uuna omuntu ina hala okuteleka ohayi ta ka landa iikulya, a ka lye kegumbo lye. Shika ohashi kwathele mokukalekapo olusheno megumbo, oshowo ethimbo uuna wu na shoka to ningi nande iilonga yosikola, nenge iilonga yokiilonga itashi manapo ethimbo.

Ombaanga yaNedbank otayi ithana aamatuki ayehe ya kuthe ombiga methigathano lyokumatuka oshinano shookilometa ntano osho wo omulongo. Okumatuka huno oko ku inyanyudha owala. Opo wu yemo oto futu N$ 150. Ngoka ta ka mana ota pewa ombandi yoku zala mothingo.

Muuyuni wanakanena ino pumbwa oku kala to lala kombete kaayina omutse gombete. Ino kala wuna omutse tagu idhenge mekuma inda ano e toka landa omutse gombete yoye opo wukale wa gamenwa, nuuna uutalala tawu ziilile mekuma itawu ku adha shaashi owuna omutse gwekuma gu li tagu ku gamene.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu. Ano kehe gumwe okwa pumbwa oku ilongela opo a kale ena oshimaliwa, oshoka ngele kuna oshimaliwa, oto ka mona to kutha iinima yaantu. Ilongela ngweye mwene , ino kala wafa aantu mboka inaya hala oku ilongela yoyene taya lundulula iinima yaantu pomahala , ano taya yaka po iinima yaantu. Ilongela ngweye mwene ino kala omufuthi.

Iitafula ohayi longwa miinima oyindji, yimwe ohayi longwa momafulafula nosho wo momalapi nege miipa na yimwe ohayi longwa miitenda. Uuna to kongo oka tafula kokwiilongela nenge ko Tv nenge kokunyolela ngah oto vulu oku pula aantu mboka haya ningi iitafula.

Ngele ongeshefa yoye itayi ende nawa kala ano nokutala mpoka puna omayuliko giipindi opo wufale ongeshefa yoye, wu kayaleke okatala koye momawuliko giipindi ngoye wumone aalandi oyendji, wuzemo wamona iimaliwa ngoye wuyambulepo ongeshefa yoye nawa.

Ukitha ethimbo lyoye mongela yokusindana. Futa kashona, ano opelesenda yimwe noopelesenda omilongo ne kehe komwedhi. Shika otashi ningwa ashike noNedbank Desert Dash. Oshi li miihogololwa tashi ka tameka 1 Kotoba 2025 sigo 31 Januali 2026.

Ino kala toyogo iiyaha koonyala inda kositola yedhina nictus wuka lande eshina lyoku yoga iiyaha ndyoka kwali lyili poondola dhaNamibia omayovi gahetatu nomathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi ihe paife olyi li pomayovi gaheyali nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Uuna to landa sha to futu nokakalata kombaanga yotango yopashigwana (FNB) iho nanwa we iimaliwa oshi li ano sha ninga oshali, sha tameka mulyotango lyaJuli momayovi gaali nomilongo mbali nantano. Kashi nee kutya oto landa ookothiwa nenge oto tula mo omahooli mohauto, oshali sho sheneshene ito nanwa sha.

Mositola iinima ohayi kala ya pakelwa nawa shi ikolelela komadhina gawo, onkene ano ngele oto kongo oshinima ito shi kongo nuudhigu oshoka oshili nale kombinga yiinima mboka wa wala. Oshiholelwa ngele oto kongo othewa nenge omagadhi, oyili kombinga yimwe. Ngele oto kongo omongwa, oguli kombinga yiikulya. Ano oshipu lela ngele wa tumwa mositola.

Momaulikilo giipindi ohamukala mu udha unene aantu. Ngele owulimo owuna okukala wakwata nawa ondjato yoye ngoye weyi pata ,weyi kwatela monkwapa opo ookalyamupombo kayamone ompito yoku kuthamo iinima yoye mondjato yeyi yakemo ngoye wukakale ishewe tokongo ndele kuna ngoka tomono oshoka aantu oyendji unene.

Longa nuudhiginini wu kwathelwe kombaanga yopashigwana ano FNB. Yi nkondopaleke ongeshefa yoye yo yi ze iiyimati iiwanawa. Dhengela ano konomola onola nohamano noyimwe mbali omugoyi omugoyi oohetatu yatatu nondatu.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyi na ethigathano nenge ompito yokusindana okambo komapungulilo kongushu yooN$ 1000. Kutha ombinga nena.

Kutha ompito yokwiisindanena methigathano lyokuya koGondwana noBank Windhoek. Bank Windhoek ote ku kunkilile ishewe, opo wu igamene koombotsotso. Ino gandja onomola yoye ndjoka ho longitha oku patulula ombaanga yoye.

Landa okashina kokufutitha nuukalata wombaanga nena tokalanda noNetbank. Tula ongeshefa yoye mokaalita, ino kala to longitha aantu nuudhigu taa kafuta nenge taya ke ku tumina iimaliwa konima yomasiku nenge taayi ishewe koombanga. Landa nena okashina hoka.

Moshilongo shetu Namibia oto vulu okuyapo mongeshefa yoye ndjoka wahala, unene aanyasha payife oyaya kongeshefa dhoku ninga iipundi mbyoka haningi niitenda , mipilangi nosho wo momafulafula pano otapumonika iipundi yalongwa nawa lela noyalongwa minima mbyoka tayi vulu oku kala yalongwa minima mbyoka yalongithwa nale nenge minima iipe.

Okombitha ehala ndyoka hamu longekidhilwa iikulya, onkene ano lyi kaleka lya yela kehe ethimbo, nakehe shimwe shili mo nashi kale sha tulwa pehala mpoka shina okukala. Uukopi niiyaha nayi kale hayi yogwa konima ya longithwa.

Iimaliwa yaNamibia oya lunduluka paife. Owu hole iimaliwa mbi iikulu nenge oombika iipe? Ano ngele to yi kwata nenge mokutala oyi ni tayi monika yi na ongushu? Oombi ya li iikulu nenge oombi iipe yopaife?

Iitafula niipundi oyo iinima yasimana shili. Otatu pandula aantu mboka ya longa iipundi niitaafula oshoka ohayi kwathele aantu pomahala guudha ihaya kala yathika ethimbo ele momikweyo oho vulu okukuutumba po opo wu vululukwe.